Nu yuniburushshiya keettan wolaytta sooddo luxiyo keettan dumma dumma keettaa keexettida qommoti doosona. Hegeetuppe keehir aarettidi beettiyagee sa'aappe keehin haakkidi keexetta keettaa qommoy...

Nu soo asay qoyidan laappuna gakkiyaga gidishin issoy issuwaara iita qopetiyaagaanne dosettiya asa. Nu garssan ooshshay mel'ettikkokka harasaa booko. Nu nunaara issoy issuwaara sigetisos.

Nu Toophphiya dumma dumma taarikketa ba garssan oyqqada biittiyo gidiyogee erettees. Hegaappekka keehin haasayeettiyagee kawo Xoona taarikkiya gidishin keehippe eti ootto oosuwa qonccissi odees.

Buukee daro wode asaa na'ay dumma dumma odota siyanaadan hagaaziyagaa gidishin lo'obaakka iittaabaa ba giddon oykkiis. Daro wode guuttaa nati a be'ennaakko giidi zoreettees.

Beexe mitta qeranaw keehippe go"iyaaga gidiyoode asay kushiyaa mixxiliri danddayenna wogganne keehippe addussa mittata qeridi dummabayyo go"ettanaw maaddees. Beexe keehippe lo"o hagaazza immees.

Wolaytta wogaa keehippe awuddashiyagee hegee deree deree wolaytta giyagee Abbebe Zeleqen yexetta yettaa gidishin ikka wolaytta keehippe awudashiri wogaa yootees.

Ha'i wodiya daro asay tukkiya uddulanne mitta go''ettidi caddiyooga aggiis. Tukkiya gaacciya mashinee yiidosape doomin asay an go''etti go''etti daroba oottiyooga be'eettees. Hegekka asaa daafurssay shemppanadaninne attanadan oottiyooge ootiis.

Bilxiginna cittay keehippe ha'i wode nu biittiyo sinttara gididi kaalettidi diyaaga gidishin ikka dumma dumma polotikkatura naacetiyoggan xoonidi haggawu gakkis.

Maxinee corasan elle beettiyaba gidishin zal'anawukka keehippe injjetiyaga yaaniyo gishawu, maxxiniya zal'iya asay elle ba gamaa demmidi woriya maanawu danddayees.

Nu wolaytta deren koyro wode di kanttida Abaabba wanddaaro daro shorata, wogattan kaalettiya aawa erettidaagaa.

Piillay kehi alo'o qumma gidiyoowodee, ikka itta maliyogan erettes, mattaa daro wodee gamettidi asay pillaa gidanadan ottes, ikka mizzappe demettiyaa mattay gamiddi pillatettakko lamettes.

Beni wode nu aayeti maayuwa bantta kushiyan meecciiddinne wogga wogga ordde birdilibisiyaduwa meeccanawu keehippe waayetoosona shin ha"i maayuwa meecciya maashiinee yiidoosappe doommin keehippe shemppissis. Wodiyaakka naaganaadan aggaaziis.

Nu wolaytta doonaani odi bessuwa hachi adhida odoy keehippe maalaalees, dumma dumma gallassan odoy oddettiyagaa gidiraashin hachi odoy keehippe malaaliyagaa gidir be'ira.

Kaamiya ogee darotoo asaa na'ayi ba biyosaa suure bi gakkanaadaaninne daafurssennan hallixxi baanaadan maaddes. Hegee ogee suure giigenna ixxikko asaa na'aa oosuwa bollan guyye atettaa gattes.

Gaammoy hara meddosatuppe ubbaappe wolqqan dariyaga gidishin I karen bana lo'abaa koyidi miiri diya meddoosa qommuwa, hegaakka be'anawu daro asati hara hara biittaappe yiidi diyossaa biidi xeelloosona.

Nusoy keexeettidasappe keehin gam'aagaa gidiyo gishshawu ceeggiis. Nuukka nu qoydee gujji gujji biyode nu keettay xuntta giddoogaappe denddidaagan issippe shiiqi daanawu keehippe mettoottiidi doos.

Tamaa eettiyo miishshay kassalliya a bollan wottidi bonqqettidi dumma dumma qummaa kattanawu keehippe hagaazzees. hegeekka tamaa wottiyoge kassaliya qoliyo miishshay dumma dummabaappe poocametti giigiyoogadan erettees.

Nu heeraa meretay keehiippe lo'iyaagaanne asaa naa duussawu injjetaagaa gidoogaato daro wode akeekas. Nu heeraa diyabattikka dumma dummabatti keehiippe de'uwaa halaccisanawu hagaaziyaageta.

Dumma dumma qomoy diyo odota darotoo ezzigiidi deetees. Hegeetakka odibesuwan be'eetees. Wolaytta doonaa televizhzhiineekka odiyo odoy keehiippe wolaytabaa haasayiyaagaa.

Nu aayetu daafurssaa keehippe shemppissanawu merettiraagee daabbuwa maashinee koyro wode mittan taman daafurido daafurssaa keehippe attanaadan oottiis. Hegeekka go'oy aagee aaho.

Dunguzay gamo bittan darotti banttaa wogaa qonccisses giyo mayuwaa qomuwaa, hegekka dumma dumma meray ayo deiyagaanne ikkaa kushee hilanchay baa hila go'ettidi loyttidi gigisyobaa gidiyoge erettes.

Yesuusa baaso giyo ammanuwa keettaay nu heeraa wolayittan keehippe erettennan ixxikkonne harasan loyittidi erettidi asay daroy kaalettiyo ammano keettaa gidiyogee erettees. Ikka dumma dummabaa ba garssan oyiqqi uttiis.

Payyatettaa xeelliyo sohoy asaa naati diyo heeran keehippe koshshiyaba gidishaashin ikka asaa na'ay dumma dumma harggiyagaa gaasuwan xeellanawu keehippe haggaazaa immees. Ikka payyatettaa xoolliya sohoy koshshiya baaso ooso.

Mesere kiristoosiya churchche keehippe amanuwa minnida churchchee gidishshin daro qoydday asay beettena a garssan assikka garssan degee iitta leemidi leppiri uttira asaa gidiyoogaa beettoosona.

Daro gela'o maccaageeti banttana hara oosuwayoo emanawu harasaa biyaageeta be'iidi deettees. Hegaa kanchche gidennan biiro biittan eta daro qohiyaabay gakkees.

yunbburshshityaa keettay dumma dumma malatatta go''ettees. hegekka malatay daroba ba garssan oyqqidaaga gididaage yunbburshshiyaa keettan keehippe erettanadan koyyetiis. hegekka daro go''a nu gishshaw immiis.

Doonoy ha'i wode keehippe giyaa gelidi bayzzettees. doonoykka hara ataakilttiyaa qommuwaappe eesuwaan dicciyaaganne aakkidi asaa achchan ayfiyaa qommo. Ikka asaa naatussi dumma dumma go"aa immees. Agarssaan oyqqidoobaykka asaa garssan keehippe hagaazees.

Daro wode asaa naati paya miishshaa demmisiya oosuwa koyyidi ootanaaganne he oosuwan banta de'uwaa laamanaga koyoosona. Gidoppe attin luxxisiyoogee izaaway paya miishshaa demissenee giidi qopoosona. Hegankka luxxissiyoogaa daro wode koyokkona.

Eriyoogaaton dumma dumma santtaa meray dees. Ha santtay wolaytta santtay gin dumma dumma santta merati dees. Hegeekka nu bollaa payatettawu daro go'aa immiyaagaa gididaagee ba wodiya naagi gakkiyoode hirayssuwan asaakko gakkees.

Gorggisiya giyo ushshay biiraa qommotu ushshaa garssan geliyagee I bagarssan oyiqqidoogee hara ushshatu ubbaappe asaa guuggiya yuushshanawu keehippe dandayiyaagaa gidiyo gishshawu a uyida asay eqqi hamettanawu danddayenna.

Ha"i zammaana woden daro haggaazaa immiyanne asaa daafurssaappe shemppiya asaa wolqqaakka shemppissiya dumma dumma tukkiya maashineti de'oosona. Beni nu wode tukkiya kushiyan udulan caddooshin ha"i tukkiya maashiinee yiirosappe shemppira.

Manggoy ha"i wode asay keehippe dosidinne siiqidi miyo mittaa ayifiya qommo. Ikka daro hagaazaa bollaayo immiyaaga gidiyoode guutta naatikka laqilaqin a go"ettoosona.

Looshiinee daro wode macca geela'otu achchaninne wodalla attuma naatu achchan keehippe go'ettiyo miishsha gididi ikka puulaayyo eta sawissanawu keehippe haggaazzes.

Huphiyaa bollaani gela''o maccaa natti banttanna pullayana giddi go'ettiyoo dumma dumma huphiyaa oyittiyobatti de'osonna heggetti alequwaa mishshati heggetti gela'otti kehippe lo'iddinne pullattidi bettanadanni hagazosonna.

Daro wode asaa naati banttawu koshshaba giide dummasaa biidi be"anwu koyiyoogaayo oge buussaa oottoosona. Hegeekka bantta de'iyoosaappe haahosaa oge buusaa oottanaadaninne dumma dummaba turiizimiyabaaton be"anawu maades.

Mitaa go'ettidi kushe hiillanchati bantana lo'ida ogiyan keexxiyo keettay mitta keettay dumma dummabaa ba garssan oykees, ikka loytti suure baasuwan eqqennan ixxikko keettayo iita gidees.

NU wolittaa deree kawo xonna ba siyoyowode kehi malalles, ikka ba kawotetttaa layttan otri kanttidobaatri wolaytta assa ittaa hagazogaa hasayees.

Bilanddoy keehippe mal'iya kataa qommo gididaagee wolayttan wogaa kataadan xeelettees, ikka unccaappe lokkomaappe dumma dumma mal'etiyabatuppe giigidi shiiqees.

Huuphphiyaa dooqqiyoogee keehippe lo"o gidishiin daro miishshaa demmanawunne de'uwaa haagazanawu maaddees. Daro geela"oti banttana puulayissanawu bantta huuphphiyaa dooqisoosona. Hegaa giishshawu darobaa appe go"ettanwu dandayettee.

Nuuni nu payatettaa naaganawu nuna hagaazziyaba dumma dummabaa ooteettees, hegaappekka issoy bollaa qaattiyogaa gidishin dumma dumma meray diyo bollaa qaattiyogee nu payatettaa naaganadan maadees. Nu gelikkessaykka lo'o gidanaadan keehippe nuuyo injjiya immees.

Nu herape daro yelagga natti banttaa de'uwaa attana giddi harasa baqattidi biyagettaa be'ettess, he yelaga natikka biyosanni duma duma osuwa ottidi mishaa demidi ba bittaan de'iyaba, ba soo asaa hagazosonna.

Nu biittaa Itoophphe garssan sagga galla deriyaayo yoottetidda erissoy maalaliyagga gidishin asaa ubbaa daganttidi shabrssidi ba soo so gelanaadan oottis.

Daro luxanchchati oyshshetiyo wode Baylojjiya giyo luxxiyo qommoy keehippe lo''iyaaganne luxanawu gidire eranawu asaa naayo wayssenaga gidiyoodan odoosona.

Oromay giyo matstsaafay bahilu girman xaafettaaga gidiyode ikka beni nu toophphee garssan de'iya shoraabaa keehippe haasayes. He maxxaafay nabbabbiyo wode iita qonccettaa immes. Wozanawukka iita ufayissees.

Teelegiraame giyogee ha"i wode asaa naati keehippe go'ettiiddi diyo carkko naqaashaa gidiraagee dumma dummabaa alamee haniyobata eranawunne ezgganawu keehippe maaddees. Nuna lo'a asaarakka ellellissi gattiyo gishshawu haggaazaa immiya carkko naqaasha.

Ha wode attuma asay macca asappe adhidi zammanabaa kaalettiyogaan erettees. Etikka dumma dumma oorattabay yiyode maayuwa gidiree caammaa wottidi banttana halaxxissidi bessoosona.

Nu wolayitta sooddo luxiyo yuunburshshiya keettiya bana keehippe odees gaada wottido malaatay dumma dumma hagaaziya miishshata ba garssan oyqqi uttaagaa gidiyoogaattuwan ereettes.

Tashomme jamale giyogee ni heran kehippe benni wodeeppe domiddi erettidaa awaa gididishan a meretay kehippe ashkenne asa na'ayo lo'o qoffi de'iyo gishawu assi ubbi a lo'oerettiddaa awattan xelosonnaa.

Keehippe aahonne adussa gidida issi miyyiyara pooshetay diyo qolee ha"i wode keehippe yelaga macca naati maayo qoliya gidishin iita ciliciliyagaanne puulattiyagaa. Lo'idikka asaa matan beettees.

Dumma dumma biitteeppe daro issi lo''iyaa sohuwa be''anawu daro baggi boottati harassappe yiidi be'oosona. Etikka tuuristtedan gididi he be''iyo biittessi keehippe hagazzaa immoosona.

Asaa naati bana ashshees gi qoppidobaa dumma dumma ogiyan ammanoosona. Hegeekka daro qommo ammanuwa maaray daanaadan oottidosona. Hegeetuppekka hawaaraatiya geetettiyageeti issi xoossaa ammanewttees giyogawu worddobaa haasayiiddi erettoosona.

Daro asati banttana ashshees giidi ammaniyo keettati doosona. Etikka dumma dumma shoraynne wogay etuyyo de'ees. Ubbaykk bantta wogaa shoraadan kaalettoosona.

Kamiyaa ogee asayi issi sohuwappe hara sohuwaa esuwanni pinanadanninne asaa osoy dirbanadanni madiyagappe isuwaa gididage hege baso osoyi asaa naa heranni kehippe koshiyabbaa.

Nu daro wode asaa naati nuuyyo koshshiyabaa giyaappe, qocaappe biiri zal"iri ekkiri yeettees. Hegeekka dumma dummabaa zal"eettees. Nu maanawu uyanawu gidiree hara harabaayyo koshshiyabaa zal"iya hegaappe zal"eettees.

Galla galla hanettiyabaa biittee bollan hani pee'iyaba eranawu keehippe nuuyo erissoy koshshees. He erissuwaakka dumma dmma ogiyan ekkanawu dandayettees. daro wode doonaa wolaytatto doonaa televizhiiniyan aadhiyageetikka erissoti wolayttabaa keehippe qonccisiisoson.

Daroo wodee gela'o maccaa natinnee wodalaa atumaa natti banttanaa kehipee fulayissidi lo'issiddi besanawu qibatiyaa go'etosonna hege qibaatekka etuyoo tongu gii sawiyogaa ottessi

Muuziya immiyaa doozatay daro wode uuttaa massati ekkiyaaga gidiyoode asay I a bonccuwaa uuttadankka go"ettiyoode dumma dumma muuziyaa qommota ayfissees. Ba tohettido meran mal"iya mal"iyaa muuziya qommota immees.

Hagee nu de'iyiyo sohoy kehippe aradda ba ba garissan oyiqidaggaa gidiyogishawu asaa na'ay bana lo'obaa ottidi, tokidi, zeridi danawu kehippe hagaziyaa sohuwa yatiyoo gishawu injjettes.

Daro wode gella''o macca naati bana keehippe puulayissi beettanawu adussanne daro ciliclliyabatun puulatun kummida alleequwaa qoleta maayyoosona. he qoletikka qi keehippe gammaa ekkidi yiidaageeta.

Deree ubbaykka bana yoottees, bana haasayees giidi dumma dumma meray diyo banddiraarata bawu go'ettoosona. Ba biittaa malaatakka oottidi ekkoosona hegaatookka nu biittee Etoophpheessi maata melay qa addil"ay appe qaxxalidi zo"otiya banddiray de'iyogaa erettees.

Abbabba Gazuma giyooge nu wolaytta deriyaan erettida ammanuwa kaalletiyaa aawa gidishin ikka daro shoranne, ammanuwaa maaraba asa naa'a tamarissogattonne lo''oba ootti kanttooge haassayeettes.

Daro wode luxanchchati bantta kahaara bees giidi qoppo dumma dumma luxettaa qommota ekkidi luxoosona. Hegeekka wonttonawu eta keehippe maaddiyaagaanne banttana danddayidi eqqanaadan hagaazzaa immees. Dumma dumma luxettaa qommoy de'ees.

Daro wode asaa naati tummuway keehiippe go'aa immiyoogaa hasayiyoode siyetees. Hegee tuummoy atakiltettu garissan geliyaagee ikka quma mal'ettanawu gididee asaa bollaa payatettawu keehiippe hagaazzuwaa immiyagaa.

Kemiistiryaa giyo luxiyo qommoy kehippe mettiyaganne darotti anni daro ossuwaa ottiyoggaa gidiyogee eratagaa, ikkaa bagarisani daroobbaa daaro qooppaa denttiyaa birashin asaa na'ayo daroo eraa emees.

Daro wode luxxanchati gidirona dumma dummabaa xaafiya asati bantayoo xafanawu dawutaraa go'etoosona. Hegeeka ba garssan daro woraqatata oyqaagee dumma dummaba xaafanawu nuuyo go'ees,

Daro wode dumma dumma erissota asati haasayishininne asaayoo qonccanaadan oottishin be'eettes. Erissuwaa nu go"ettiyoogaappe issuwa gidaagee telebizhzhiinee dumma dumma ooratta erissota nuyyo gakkanaadan oottees.

Puden oyqqidi dugen yeddiya suree ha"i wode keehi meezetettiis. Attuma naatu achchankka macca naatu achchankka keehippe maayettiiddi diya maayo gidiis. Ikka ha"i woden asi dosiri go'ettees.

Ha'i wode de'iya nuuni eribookkoppe atin paray issi sohuwappe hara sohuwa baanawu koyro woden de'iya asay go'iyo kaamee gididi haggaazees. Hegeekka asaa naata ba koyirosaa gattiyo gishshawu keehippe hagaziya kaame.

Manguwa ayippe tokkettin dicciyaa ayippe qommo gidiyodde gakinni miyowodee kehippe maluwa immiyoga ereettes, hegeka ba wodiyaa nagi nagi ba ayipiyaa asayo imees, hege ayippe tokettin dicciya dozattaa.

Irssaasee ba garssan qucciyoobaakka oyqqi uttido gishawu nu issibaa xaafi shin moorettabaa quccanawu keehippe hagaazzees. hegaa kanchche gidennan darotoo nu heera naati bantaagaa biron doomettabaa xaafanawu keehippe maaddees.

Akaapay keehippe maaddiya buqura. Ikka biittaa bookkiyo saatiyan gidiree dumma dumma buuray issi sohuwan dagayettaagaa kaashiri kessanawu keehippe maaduwa immees.

toophe garssen diyaa tigiree giyoo biitten diyaa polotikka aawati zilaytti kawuwaaara ooyettidi keehippe daro wolqqama olaa olettooga erettees. hegeetikka ha'i saruwa medhdhidoosona polotikka eti.

ogiya doonan kaqettin be'iyo erissoti daro wode gutta guutta oosso keettaageetugaa gidin erettees. Hegeetikka asaa naati bantta koyobata demanaadan keehippe lo'o hagaazzaa immiya erisota.

Santtaynne qixxay wolayttan keehiippe mezesitiragaa gidiyoode ikka asaa na'ay miiri ba mismisaa woppu ootanawunne heyeesaykka dureekka ubaykka issippe demmanaadan hanidi giigiya katta keehiippe lo'o.

Daro asay akeekibeenna. Gidoppe attin luxiyoogee asa naatuyo keehippe koshshiya baaso ooso. Hegee luxiyo keettay dumma dumma asaa issippe shiishshidi gattiri wontto wogga sohaa gakkanaadan oottes.

Issi issi heeraa xeelliyoodee ba garssan maalaaliya meretata oyqqi uttida heerati de'oosona. He heerankka asaa de"uwaayo keehippe injjetiyaabati uttidosona. Lo"o ashkke carkkoynne aradda biittay de"iyoosay asaa heeraayyo diyo heeray asa duussaayyo keehippe injjetees.

Wogara mittay away de'iyosan dandayidi diccanawu dandayiyaa dozaatu qomuwaa ikka dumma dumaa go'ayoo pe'ees. Keetta kexanawu gidide dumma dumma osuwaa ottanawu mittay miniyaga gidiyo gishawu kehippe hagazuwa imees.

Nu biittee Hitoophe banddre bollan Hitoopheegaa wogaa shoraa bessiya dumma dumma malaatati doosona. hegappe issuwa gidaage salo meraaranne boottaara xaafetaage dumma qonccissay dees ayyo.

Darge Belexxee nu heeran erettida kaalettiya cha aawa gidishin ikka asay ooyettido wode issi heeray hara heerara oyshshaa medhdhiro wode keehiippe sigettees.

Daro wode nu nu hameetaaduwa naagi hamettenaadan biira uyi simmikko nu anggoolee garssay moorettiigees, hegeekka haniyo gaasoy he ushshay ba garssan asaa na'a guuggiyawu keehippe iitta gudiddabaa oyqees. giddoppe atin asay uyees a.

samppay asaa naatuyo dumma dumma go'aa immees. kataa Karen wotanawu gididee injeeraa budeenaa tamaappe kessanawu keehi daro hagaazaa immees hegeekka dumma dummabatuppe giigees. ikka asaa na'ay ba kushe hiilan giigissiyoba.

Namissetto wode qumay soon injjettena galla kare kiyidi biiri ekkanawunne shemppissnaw namissay woppissanaw dumma dumma kattaa keetta go''etettees. hegekka ba garssan mal''iyaa qumata oyqqees.

Dumma dumma doozatanne mitaa ayfeta tokkiri etuppe ayfiya demiri nuuyo go"ettanawunne zal'anawu keehippe goshshaa sohoy araddanne loiyagaa gidanawu koshshees.

Issi issi biittan diya goshshaa sohoy keehippe away awaxxiyogaappe denddidaagan meliyagaanne lo'o ayifiya ayifanaadan tohettida tohuwayyo haattaa suure immenna sohuwa gididi erettes. Hegankka tohettida tohoy diccanaagee aagee guutta.

Daroo wodee wodalla asaay banttaa huphiyaa kehippe pulayissidi nagiyogaa erettes, hegaa xala gidenani maccaa asadan dumma dumma meray de'iyogettaa tiyettidi banttaa huphiyaa bolaan tiyetosonna hegettikkaa fulatti bettanadanni nagettosonnaa.

Wogaraa mittay araddanne lo"osan tooketti dicciyaagaa gidishin ikka asaa na'ayoo dumma dumma go"aa immees. Dumma dumma bati appe merettoosona. Hegaa kanchche giidenan cuwayiyoode Lo'iyaa sawuwaa immiyoo giishshawu cuwayoo maaddees.

Kookakollay, biiray, lassilassay hegeeti dumma dumma pabirkkatun mel''ettiyaageeta gidishin etikka bantta garssan daro hagaazziyaabanne qohiyaaba oyqqiroosona. Dumma dumma meretaykka dees etuyyo.

Ha'i wode yelagankka woga asaa achchankka keehippe meezetidi yiiraageeti tikkitookkiya giyoogee hara biittan kare biittan giigidi haa kanttidaba gidiyode, ba garssan gin daroppe lo'ennaba oyqqiis.

Jarkkaanee daro wode so miishshaadan go"ettanawu oosettibeenabaa gidiyakkonne keehippe so garssan haattaa de'uwa oyqanawu duuqanawu hagaazaa immiya miishshaa gidiroogan erettees.

Geeshsha haattay asaa naa'ayyo issi heeran diya asayyo keehippe loshshiyaaga gidishin asaa naa'ay haattay xayyikko gam"anaw danddayenaaaga erettiri ubbasankka asi diyoosan geeshsha haatta demmanaddan oottanaw koshshees.

Bulluko maayoy, dungguzay, hadee, daro qommoy diyoobay hegee asay ba eraa go"ertiri dumma dummaba hagaazziyaabatun go"ettiri mel"iyooga gidishin maayiyoo wode keehippe asaa naata puulayiis beesses.

Arakka dere asay keehippe ashshekkene imattaa mookkiyooga asa gidiyoogaa daroti hasayiyoode ezgeettees. He arakka dere asay lo'iyaaba lo"iyaaba oottiyoogan daro keehidi beettiyaa asata.

Daro wode geel"o gaakkida macca naata be'iyoo wode asa sinttan lo'idinne puulatti beettanawu darobaa go"ettoosona. Hayttaa guduchchaaka keehippe eta puulayanaadan maaddees.

Ini gaalla heeran de'iyaa supermarkketiyaape shaammido saamuunay keehippe tonggu giyaaganne mecetti simmiyoodekka a sawoy elle yeedenaaga lo'o hagazziyaaga.

Daroo wode qumma kettatuyo zal'e keettatuyo suqetuyo dumma dumma meraa kettay kexettees, asay de'iyo keettaa malaa gidenani etuppe dummatidi ogiyaa donanni zal'iyayo injjetanadan gididi kexxettees, he kettaa qomoykka darobban kexettanawu danddayees.

Daro wode asaa naati dumma dumma oosuwaa ootti siimmidi banttana shemmppi ekkanawu bantta guuggiyaa bantta wozzanaa bantta bollaa dapuraape woppu oottanawu daro zanaaqa sohuwaa boosona. daro zanaaqabaakka go"ettoosona. hegeetuppeissoy kaattaa miyoo sohuwa tukkiyaa aybaa uyyiyoo sohuwaa.

Oyide mittappe gigiyaga gidishin ikka dumma dumma meray diyo mittatuppe gigesi hegekka uttanawu gidide osso kettan asayo dumma hagaza immanayo akidi gidide dumma dumma meran merettidi, dumma dumma hagazata immes.

Nu biitten be'iyo wode nu kawoy daro cita kessidi dumma dumma bolla payyatettaa naagissiyaaganne asaa naa'a naaccissiri issoy issuwappe daranaddan oottiya qaattuwa oottees. Hegekka dumma dummaban kushiyaan geddiyan go"ettiri asaa nayi oottees.

Daro wode wolayttatto doonaa televizhzhiniyan gididee dumma dumma televizhzhinetun dumma dumma daro odoti asaa naatuyyo gaakkiyo wode ezggeettees. He odotikka biittee bollan hanidabaa eranaadaaninne hegaabaa ezgganaadan keehippe haggaazuwa immoosona. Wolaytta televizhzhineekka wolaytta garssan haninabaa keehippe yootees.

Dumma dumma bollaa payatettawu asaa naati qaaxxiyoo qaatatti de"oosona. hegaa xaalla gidenan asay bana ufayssana gi kaa'iyoo isporttiyaa qommoy gediyaa kaassay daro yelagaa attuma naatu achchan dosettiyaaba.

Kaamiya ogeti issi biittay diccanaadan ootiyaagappe issi gaaso gidishin hegeetikka issi biittaappe hara asay kaamiya go'ettidi saruwan pinnanaadan keehippe hagaazzuwa immees.

Qoocciqqooccoy wolaytta garssan keehippe siiqiti miyo wogaa kattaa. Hegaa kattaykka santtappenne ashuwppe giigiyaagee a qixxaaranne unccaara usttidi miyode keehippe mal'ees

Badeessa asay keehippe ashkkenne lo''o asa gidiyooga daro asay haassayes. Hegekka wolaytta baggaara diya dere keehin arada sohuwandiya derenne lo''obay etappe mokkiyo asaa.

Ciishshay so garssan puulattidi uttiya miishsha gidiraashin ikka keettaa puulayisanawunne loyttanawu keehippe hagaazzees. Dumma dumma ciishshaa qommoy dees. Hegeetikka keetta garssaa pulayanawu harabaakka loyttanawu maadoosona.

Asa naati ba wontuwa lo'o ottanawunne dumma dumma ha alamiayan hannidi deiyaba eranawu luxettay kehippe koshiyoga erettes. egaa garsappe saluwabba sa'aba nababiyaa luxettaa qommoy kehippe hagaziyoga daro assatti hasayigaa siyettes.